Abakinyi batandukanye barimwo barakina umupira wo amaboko inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isigishijwe irangi iryo umuhondo ku mpome isakajwe amabati atukura.

Akazu ka siugumwe gakoreshwamwo amazi iyo umuntu ahejeje kwitumamwo ku ruhande agahanaguzo keza cane kagenewe gukoreshwa mu'isuku ry'ako kazu umugano mutoya w'icatsi i kibisi uzanamwo amazi.

Akarima keza karimwo ivyatsi birandaraye vyatanguye kuzana amashurwe inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isakajwe n'amabati mashasha.

Ubwiherero bwubakiwe igitsina gore gusa bwubakishijwe amatafari aturiye bufise urugi rwiza cane rw'ivyuma n'ibiyo bibonerana. Hejuru utudirisha duto duto twemerera akayaga gakeya kwinjira.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishiswe amatafari aturiye kigeretswe rimwe ,igicu kirimwo ibara ryirabura, iryera hamwe n'iryicatsi k'ibisi, umunyeshure w'umukobwa yambaye impuzu z'ubururu.

Abanyeshuri batandukanye b'abakobwa batindukiye kwinonora imitsi bakoresheje umupira w'amaboko ibiti vyiza vyinshi kandi bire bire bifise amashami mato mato n'amababi yegeranye.

Abanyeshuri b'abakobwa bazindutse kwinonora imitsi. Bose bambaye imipira y'amaboko magufi, n'amakabutura. Imbuga nziza cane irimwo ivyatsi biteye igomwe.

Abasore n'abakobwa batandukanye barimwo barinonora imitsi bakoresheje umupira w'amaguru. Ibiti vyiza bifise amababi n'amashami abereye ijisho.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise hejuru imitambikwa y'ibyuma kandi risakajwe n'amabati ashaje imbuga irimwo utubuye dutandukanye hamwe n'ibintu bimeze nk'urubobi.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye akazu ka sugumwe gakoreshwamwo amazi iyo umuntu ahejeje kwihagarika ikadiri nini cane y'ivyuma isigishijwe irangiye iritukura urugi rw'ibiti rwuguruye h.

Ibiti birebire vyakuze bifise amashami magufi n'utubabi duto duto, abanyeshure batandukanye bagizwe n'abahungu, abakobwa bafise imishatsi miremire yirabura bose bahagaze mu kibuga c'umupira.

Akazu ka surumwe kubakishijwe amatafari aturiye kandi kasakajwe amabati afise imigongo minini. Urugi rw'icuma rwuguruye. Hejuru y'umuryango utudirisha duto duto twemerera umuyaga mukeya ko winjira.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye gafise umuryango munini w'icuma wuguruye, utwatsi dutotahaye imbere yako, igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ifise idirisha ryiza cane ry'ibiyo bibonerana abanyeshure bicaye bambaye amasarubeti y'ubururu, uwundi mugabo yambaye umupira utukura.

inzu y'uburaro bw'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye isigishijwe irangi ry' umuhondo ku mpome ifise idirisha rimwe ry'ibiyo bibonerana ivyumba bitandukanye birugaye

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha atandukanye y'ibiyo bibonerana abasore benshi bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi, iyo myambaro yanditsweko inomero zitandukanye kuva ku yambere kugeza kuya cumi na kabiri.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye urupapuro rukoreshejwe ubuhinga budasanzwe rwateguriwe gukoreshwa iyo umuntu avuye mu kazu kasugumwe kwihagarika.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise uruzitiro runini cane ruriko urugi rw'ivyuma kandi rwugaye. Abanyeshure batatu barikumwe n'umwigisha wabo.

Ubwogero busigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Bufise idirisha rimwe. Ahantu heza ho gukarabira mu ntoke canke kwiyogereza mumaso, umuntu akivyuka.

Ishure ryisumbuye umwaka w'indwi, ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati mashasha .Akazu kasugumwe kahariwe igitsinagore gusa igicukirimwo ibara ry'ubururu ni ryera.

Aka nzu kasugumwe gakoreshwamwo amazi iyo umuntu ahejeeje kwitumamwo umukubuzo mwiza cane utukura wagenewe gukoreshwa mu masuku y'ako kazu idirisha rinini cane rifise ibiyo bibonerana.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati iruhande yaryo ubwiherero bw'abamama bwubakishijwe amatafari aturiye bufise umuryango munini utari ku rugi.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isakajwe amabati y'imigongo minini abantu batandukanye harimwo abakobwa na abahungu bariko barinonora imitsi.

Abakinyi batandatu biciyemwo imigwi ibiri, umugwi wose wambaye imyambaro yawo, barimwo barakina umupira w'amaboko, abarorerezi bagwiriyemwo cane abambaye impuzu z'ubururu, bamwe baricaye hejuru ku ruzitiro abandi na bo imbere y'abandi.

Icumba c'ishure ry'intango, ryubakishijwe amatafari aturiye, gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, utudirisha dutoduto tune hejuru, tureka umuyaga ukinjira, ibikoresho bitandukanye vyo gusohora amazi barimwo barakoropa.

Abanyeshure bo mu mashure y'intango umwaka wa gatanu barimwo barakina umupira w'amaboko nabo mu mwaka wa gatandatu, inzu nziza zubakishijwe amatafari kandi zugajwe inzugi z'ivyuma zitukura.

Abagabo bane bambaye, babiri babiri imyambaro isa, bariko barakina umupira w'amaboko. Ikigo c'ishure yubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati ifise imitambikwa y'ivyuma hejuru inkingi nini cane yubakishijwe isima isigishijwe irangi ryera.

Abanyeshure benshi cane bo mu mashuri y'intango bagizwe n'abahungu n'abakobwa bari mu cigwa cyo kwinonora imitsi. Igicu ciza cyane kirimwo ibara ryirabura n'irindi ry'umuhondo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko. Hirya yaco, utwatsi twinshi cane duto duto dutotahaye. Amabuye bamenaguye, igicu kirimwo ibara ry'ubururu, iryera n'iryirabura.

Icumba c'ishure ry'intango risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome zaryo zose risakajwe kandi amabati ashaje ibase itukura irimwo amazi yo gukaraba mu ntoke.

Imigwi ibiri y'abakobwa b'abanyeshure, bariko barinonora imitsi, ikibuga kirimwo umusenyi n'utubuye duto duto, inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati y'imigongo minini.

Inzu y'ubushakashatsi, yubakishijwe amatafari aturiye, akabati kanini cane k'ivyuma, gafise utwumba dutandukanye hasi no hejuru, utwo twumba tubikwamo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu bushakashatsi.

Icumba c'ubushakashatsi, gifise idirisha ry'ibiyo bibonerana, agatambara gapfuka idirisha k'ubururu ,utubaati dutandukanye tw'ivyuma, tubikwamwo ibikoresho vyifashishwa murico gikorwa c'ubushakashatsi.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye ahantu habitegekanirijwe habikwa udukoko dutandukanye turimwo imiti ikoreshwa muri ubwo bushakashatsi.

Ikibaho k'inini cane cirabura gihometswe ku ruhome umunyeshure ahagararanye no mwegisha wiwe, ariko aramwereka akarorero k'ukuntu yatahuye ibijanye n'ingero z'ibiseseka.

Icumba c'ubushakashatsi ikibaho kinini cane gihometswe ku ruhome canditsweko amajambo atandukanye umwigisha ahagaze imbere y'abanyeshure intebe z'inyegamo n'idirisha rifise ibiyo bibonerana.

Inzu y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari aturiye akabati kanini cane k'ivyuma gafise ivyumba bitandukanye bibikwamwo ibikoresho bakoresha kimwe muri ivyo vyumba vy'ako kabati kiruguruye.

Inzu y'ubushakashatsi ifise amadirisha atatu y'ibiyo bibonerana ibitambara bipfuka amadirisha babikumye abagore babiri bambaye amataburiya yera bafise mu ntoke uducupa turimwo imiti itandukanye.

Icumba c'ubushakashatsi gifise idirisha ry'ibiyo bibonerana, abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu, bose bambaye udukingira umunwa, umwe muribo afise ibipimo vy'amaraso.

inzu y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari aturiye. umugano mutoya cane wera uca hejuru. uwundi mugano mutoya w'icatsi kibisi, uriko urufunguruzo rutukura rwugurura amazi.

Icumba c'ubushakashatsi, umuganga w'umugore yambaye amarori afise imishatsi miremire yirabura iboheye inyuma yambaye itaburiya yera n'udukingira intoke afise ikaramu muntoke arik'arandika k'urupapuro.

Inzu y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati afise imigongo minini minini. Urugi runini cane rw'ivyuma kandi rwugaye amadirisha y'ibiyo bibonerana.

Icumba c'ubushakashatsi, cubakishijwe amatafari aturiye, gifise amadirisha manini manini cane y'ibiyo bibonerana, ibitambara bipfuka amadirisha vy'ubururu, amatara yaka, udutebe dutoduto cane tw'ibiti two kwicarako.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye gifise akabati kanini cane karimwo utwumba dutandukanye tubikwamwo ibikoresho bikoreshwa murico gikorwa c'ubushakashatsi.

Inzu y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari aturiye. Ifise urugi runini rw'icuma rwugaye. Idirisha ry'ibiyo ribonerana, igikoresho cifashishwa mu kuzimya umuriro.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati, ibitabo bitandukanye bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe bimwe bipanzwe hejuru y'ibindi.

Icumba c'ishure ry'intango. Amadirisha meza y'ibiyo bibonerana. Imeza ikikujwe n'intebe zitatu z'inyegamo. Ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari aturiye igitambara gipfuka amadirisha gifise ibara rya kaki igikarato kibitswemo ibikoresho bitandukanye kiri munsi y'imeza.

Inzu y'ibitabo yubakishijwe amatafari aturiye. Igitambara gipfuka amadirisha, kiri mw' ibara rya kaki. Imeza nini cane, munsi yayo hateretswe igikarato kirimwo ibintu bitandukanye.

Ububiko bw'ibitabo bitandukanye bwubakishishwe amatafari aturiye muri ivyo bitabo harimwo ivyo icirwa c'ikirundi ibiharuro ururimi rw'icongereza, ndetse n'ubwo ikinyamazuru.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana intebe z'inyegamo imeza iteretswe ko imashini y'inyabwonko.

Ishure ryubatswe iruhande ry'umusozi risakajwe amabati y'ubururu iyindi nzu yikozwe mu mbaho na yonyene isakajwe amabati y'ubururu umurima w'ubitoke imbere y'umusozi uteweko ibiti birebire.

Igicu kirimwo ibara ryera n'iryubururu, amazu meza yubakishijwe amatafari aturiye amwe muriyo asakajwe amabati asigishijwe irangi ry'ubururu, ayandi nayo n'amabati asanzwe.

ishure ry'intango umwaka wa gatanu yubakishijwe amatafari aturiye akabati k'imbaho mu mfuruka intebe z'abanyeshure zipangapanzwe ku mirongo itatu itandukanye

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatanu yubakishijwe amatafari aturiye afise inkingi nini nini zisima kandi asakajwe amabati ariko irangi ritukura n'ubwo kuri yo ariko inkungugu nyinshi.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye. Urubaho runini cane rwirabura ruhometswe kuri urwo ruhome. Rwanditsweko amajambo mu rurimi rw'icongereza . Amwe muriyo avuga ngo ibiharuro vyose kuva ku busa gushika ku gihumbi.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura canditseko amajambo mururimi rw'ikinyamazuru, rimwe muri ayo majambo rivuga ngo: ikibazo co gucapa.

icumba c'ishure ry'intango rifise impome zisigishijwe irangi ry'umuhondo rifise kandi imitambikwa y'ibiti hejuru hamwe n'iyivyuma risakajwe amabati mashasha

Igicu kirimwo irangi ry'ubururu hamwe n'iryera uruzitiro runini cane rw'ivyuma bisigishijwe irangi ry'ubururu, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Uruhome rumanitswe ko ikibaho kinini cane cirabura canditswe ko aya majambo ngo kora iyi myimenyerezo indwi bingana icenda guteranya kimwe guteranya indwi bingana icumi guteranya indwi bingana cumi n'indwi.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha, afise inkingi nini nini z'ivyuma, uruzitiro rw'ivyuma bisigishijwe irangi ritukura hamwe n'iryumuhondo.

Imodoka ntoya yera itwara abantu batanu, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto igicu kirimwo ibara ryera n'iryirabura, inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye.

Igihome c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kurico hamanitsweko impapuro zine zitandukanye rumwe muri zo ruriko imperekeranya z'ikirundi harimwo izitangukwa na N hamwe na M.

Icumba c'ishure gifise amadirisha meza cane y'ibiyo, kandi bibonerana. Amwe muri yo arugaye ariko ayandi aruguruye. Intebe z'abanyeshure ndende cane zikozwe hejuru mu mbaho ariko hasi zifise amaguru y'ivyuma.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise utudirisha duto duto cane twinshi twemerera umuyaga ukinjira, rifise hejuru imitambikwa yivyuma, intebe z'abanyeshure zisigishijwe irangi ritukura.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane, gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome, intebe ndende z'abanyeshure zipanzwe ku mirongo ine, zose zikoreshejwe imbaho hejuru ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Imodoka ntonto zateguriwe gutwara abantu batanu zose zihagaze mumbuga y'ishure, ibiti birebire cane bifise amashami magufi n'utubabi dutoduto twegeranye.

Icumba c'ishure ry'intango gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, ikibaho kinini cane cirabura, idirisha ry'ibiyo bibonerana, intebe ndende z'abanyeshure zikozwe mu mbaho hejuru, ariko hasi zifise amaguru y'ivyuma.

Umunyeshure w'umukobwa akiri muto yambaye imyambaro ya kaki afise amakaye mu ntoke uwundi umunyeshure akuze ahetse isaho yirabura mu mugongo.

Igicu kirimwo ibara ryera n'iryubururu amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n'amadirisha vyivyuma vyose bisigishijwe irangi ry'ubururu.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye uruhande rwohasi isigishijwe irangi ry'umuhondo akabaraza gafise inkingi z'ivyuma kandi gasakajwe amabati y'imigongo minini.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye ifise inzugi zibiri z'ivyuma zuguruye abantu benshi barimwo abagabo bambaye amakoti bahagaze imbere y'izo nzugi bashaka kwinjira.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise inzugi n'amadirisha vyose bikozwe mu vyuma. Intebe y'umunyeshure ikoreshejwe imbaho hejuru, ariko ifise amaguru y'ivyuma.

Amashure yubakishije amatafari aturiye, ariko asakajwe amabati ashaje, afise urugi runini cane rw'ivyuma n'ibiyo kandi rwugaye ,inkingi z'iryo shure ,niz'ivyuma ,zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa gatatu, urubaho runini cane rwirabura ruhometswe kugihome c'ishure, intebe z'abanyeshure ndende cane zikozwe hejuru n'imbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiye, afise amadirisha y'ibiyo bibonerana, nu dukingira amadirisha tw'ivyuma, abanyeshure bambaye imyambaro yabo ibaranga bariko barakinira mu mbuga y'ishure.

Ishure ry'intango, umwaka wa mbere B ,ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi risakajwe amabati, rifise inzugi z'ivyuma ,hamwe n'ibiyo bibonerana.

Amashure meza asigishijwe irangi ry'umuhondo hejuru afise inzugi zuguruye, kandi zose n'iz ivyuma amadirisha ni a yoibiyo ubibonerana inkingi nini nini zisima utwatsi dutewe imbere yayo tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

Uruhome rw'ishure rusigishijwe irangi ry'umuhondo rumanitsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko ibiharuro bitandukanye; bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, indwi, umunani, icenda, icumi kubandanya.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo rumanitsweko igipapuro kinini cane, kiriko urutonde rw'ibibazo, n'ukuntu bizogenda bikorwa: umunsi isaha, n'ikibazo kizokorwa kur'ico gihe.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, ageretswe kabiri. Imodoka ntoya cane yagenewe gutwara abantu batanu. Izuba rirarasa ni mu gitondo ca kare.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye urubaho runini cane rumanitswe ku ruhome rw'ishure ruriko igisoro co kugwiza no kugabura kimwe kugwiza kabiri bingana bibiri bibiri kugwiza bibiri bingana bine.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati. Afise inkingi zitandukanye z'ivyuma. Zimwe mur'izo zisigishijwe irangi ritukura, mu gihe izindi nazo zisigishijwe irangi ry'ubururu.

icumba c'ishure rifise imitambikwa y'ibiti hejuru kandi risakajwe amabati abanyeshure batandukanye bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo umuntu w'umugore yambaye igitambara mu mutwe

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye ariko asakajwe amabati atandukanye, abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa bariko barakinira mu mbuga y'ishure.

Ishure ry'intango, intebe zitandukanye z'abanyeshure zipanzwe ku mirongo ine, hejuru zikoreshejwe imbaho ariko hasi hoho zifise amaguru y'ivyuma.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Uruzitiro runini rwubakishijwe ivyuma. Utwatsi tumeze nk'amashurwe twatewe mu buryo bwo gushariza.

Abanyeshure batatu bo mashure y'intango : babiri muri bo n'abahungu, ariko uwundi we n'umukobwa. Abo bahungu bahetse mu mugongo amasaho yabo batwaramo ibikoresho bakoresha ku ishure.

Ikigega kinini cane cirabura categuriwe kubikwamwo amazi, gifise imigano y'icuma izana ikongera igasohora amazi murico, igicu ciza kirimwo ibara ryera n'irimeze nk'iryirabura.

uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko ikibaho kinini cane kiriko isanamu y'umuntu yerekana ibihimba bitandukanye bimugize kuva ku maguru gushitsa kumutwe

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye urubaho urunini cane ruhometswe kuri urwo uruhome rwanditswe ko irijambo rivuga ngo ibiharuro vyose guhera ku busa gushitsa ku gihumbi.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ku ruhome hamanisweko ikibaho cinini cirabura canditsweko aya majambo ngo ku musi uwa kane igenekerezo rya cumi na gatanu nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gata andatu ku musi uu wa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha. Igiti kinini cane gitewe mu mbuga y'amashure. Gifise amashami asagaraye n'utubabi duto duto.

Uruhome rw'inzu rumanitsweko igipapuro kiriko ibicapo bitandukanye, isuka yo kurima, ipiki yo kwimba, ikibido co kuvomeza, icansi co gukamiramwo, n'inkorofani.

Icumba c'ishure ry'intango intebe ndende cane z'abanyeshure zipanzwe mu kacagari zose zikozwe mu biti, kandi imwe imwe yose yategekanirijwe kwakira abanyeshure bane.

amashure y'intango kuva mumwaka wa mbere kugeza mumwaka wa kane yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana

Ububiko bw'ibitabo busigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera ku mpome ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe imeza zibiri nziza cane zose zikikujwe n'intebe zinyegamo.

Ubwugamo bwubakishijwe inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritukura bushakajwe n'amabati afise imigongo minini minini amazu yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati atandukanye.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye. Ifise umuryango munini cane w'icuma, kandi wuguruye. Udukingira amadirisha, dukozwe mu vyuma. Intebe y'umunyeshure ir'imbere y'iyo nzu.

Imbuga irimwo umusenyi n'ibipande bine vy'amabuye igitutu c'umuntu abanyeshure b'abakobwa bambaye impuzu zabo zibaranga bahagaze barabana.

akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye kandi gasakajwe amabati gafise ivyumba bitandukanye byose biriko inzugi z'ibiti kandi zuguruye.

Igikoni gitegurirwamo ivyo kurya vy'abanyeshuri bo mu mashure y'intango , cubakishijwe amatafari aturiye kandi gifise utudirisha dutoduto cane twemerera imyotsi gusohoka. Amasafuriya atandukanye arimwo ivyo kurya.

Icumba c'ishure ry'intango rifise ibisakazo bishaje urubaho runini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome ruriko amasanamu atandukanye intebe y'inyegamo indobo hamwe n'umuhoro wo gutema.

Ikigo c'amashure y'intango kuva mwaka wa mbere kugeza mwaka wa gatandatu cubakishijwe amatafari aturiye gifise amadisa y'ibiyo bibonerana yugaye inzugi zose ziruguruye.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye rumanitswe kw'ibaho kinini cane kirabura canditswe ko amajambo atandukanye rimwe muri ayo majambo rivuga ngo u musi wa kane igenekerezo rya cumi na gatanu nzero umwaka wa'ibikumba bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Igiti kinini cane cakuze gisumba inzu gifise amashami mare mare n'amababi manini inzu yubakishijwe amatafari aturiye imbuga irimwo utwatsi dutotahaye.

Ishure, ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye ,kandi rigeretswe rimwe ,rifise utuzitiro tubiri kamwe iburyo akandi ibubamfu ,tugenewe gutangira abantu bariko baraduga baja mw'ishure ryo hejuru ,kugira ngo badakorokera hasi.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye ruhometswe ko ikibaho kinini cyane cyanditswe ko indume zitandukanye z'ikirundi a bc de f kubandanya.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, ikibaho kinini cane cirabura gihometswe kur'ugo ruhome, canditsweko iri jambo rivuga ngo: ndaharura uhereye k'ubusa kugeza ku gihumbi.

Ikibaho kinini cane cirabura canditsweko ijambo ubukene hakoreshejwe ingwa yera, umugabo afise agati mu ntoke ariko arasoma iryo jambo mu buryo bucagaguye.

Amashure y'intango umwaka wa gatatu n'umwaka wa kane yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje abanyeshure bambaye imyambaro yabo bariko barakinira mu mbuga y'ishure.

ishure ry'intango umwaka wa gatanu abanyeshure bane bicaye mu ishure kandi bose bambaye imyambaro itandukanye umwigisha w'umugabo ahagaze imbere yabo ku kibaho ariko arandika akoresheje ingwa yera

Uruhome rw'ishure rw'ubakishijwe amatafari aturiye. Rumanitsweko igipapuro kinini cane, kiriko ingingo ngendekwako. Ingingo ya mbere imyifato myiza. Ingingo ya kabiri kwubahiriza umwanya. Iya gatatu kuvugisha ukuri.

Amashure yubatswe iruhande y'umusozi. Amwe asakajwe amabati y'ubururu ayandi nayo yubakishijwe imbaho. Igiti kinini cane gifise amashami magufi magufi n'amababi mato mato. Umurima w'ibitoke uri haruguru y'ayo mashuri.

Icumba c'ishure ryintango ,ikibaho kinini cane cirabura, ariko kidahanaguwe neza ,abanyeshure bambaye impuzu zera, bicaye ku ntebe zabo z'inyegamo, imbere yabo hariho amameza agaragara.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari y'ivyondo rumanitsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko indome zitandukanye ziminwe n'izimashini umugore yambaye ishati yera ahetse umwana mu mugongo akoresheje impetso.

Ikibaho kinini cane cirabura, canditsweko aya majambo ngo kora iyi myimenyerezo. Indwi bingana umunani guteranya bibiri guteranya bitanu. Bingana icumi guteranya bitanu, bingana cumi na bitanu.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari y'ivyondo ,afise amadirisha y'ibiyo bibonerana kandi asakajwe amabati y'ubururu ,abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu barakinira mu kibuga c'ishure.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye ,afise inzugi zuguruye ,abanyeshure barimwo barakinira imbere yayo ,uruzitiro kubakishijwe isenyenge.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko indome zitandukanye z'ikirundi mu buryo bw'imashini.

Icumba c'ishure ry'intango ikibaho kinini cane cirabura kidahanaguwe neza umubumbe wisi ucapweko imigabane itandukanye igize iyisi.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, amwe muri yo asakajwe amabati mashasha, mu gihe ayandi na yo asakacwe amategura, igora ry'ivyuma rimanitsweko imigozi ibiri y'urufuma.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe, bipangapanzwe bimwe hejuru y'ibindi, imeza nziza cane ifise intebe zitanu z'inyegamo ziyikikuje.

utwatsi dukeya cane turimwo turamera mu mbuga irimwo umusenyi nutubuye duto duto izuba ririmwo riraka ariko kurundi ruhande hoho hari agatutu keza cane

icumba c'ishure ry'intango intebe ndende z'abanyeshure zikozwe mu mbaho imwimwe yose yateguriwe abanyeshure batatu isaho nini cane iteretswe hejuru kurimwe muri izo ntebe

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye. Uruzitiro runini cane rufise inkingi zibiri zubakishijwe isima. Inzugi zibiri z'ivyuma, rumwe muri zo rwuguruye.

uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. rumanitsweko ikibaho kinini cane, canditsweko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru. bimwe muri ayo majambo bivuga ngo "umuryango mutoya ugizwe na bande?".

Ikigo c'amashure, afise inzugi n'amadirisha z'ivyuma, vyose bisigishijwe irangi iry'ubururu, inkingi nziza cane zifashe ibaraza, nazo nyene zisigishijwe irangi iry'ubururu.

Amashure y'intango, umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri, yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amabati, ku miryango nta nzugi iziriko, uduti tumeze nk'amashurwe dutewe imbere y'ayo mashure.

Ibiti bitewe hafi y'amazu meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Imbuga irimwo umusenyi n'utubabi dutoduto. Abanyeshure babiri b'abakobwa, umwe muribo ahetse isaho ku mugongo.

Akarima karimwo ivyatsi bizitanye, ariko bitotahaye. Uruzitiro rwubakishijwe n'amabuye hasi. Kuri rwo hacapweko isanamu y'umuntu w'ikimuga agendera mu gakinga.

Ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera K'uruhome. Rifise urugi rw'icuma rusigishijwe irangi ry'ubururu. Irindi shure risakajwe amabati atukura.

Amashure y'intango afise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu inzugi n'amadirisha navyo nyene bikozwe mu vyuma kandi bisigishijwe irangi ry'ubururu asakajwe amabati atukura.

Ibirenge vy'umuntu w'umwana vyambaye ikambambiri ikiganza c'umuntu giteruye agakarato mu ntoke karimwo ingwa zitandukanye izera izo umuhondo hamwe n'izo ubururu.

Amashure meza cane afise inzugi n'amadirisha z'ivyuma kandi vyose bisigishijwe irangi ry'ubururu. Asakajwe amabati asigishijwe irangi ritukura. Imbere y'ayo, utwatsi twiza dutotahaye.

Udupapuro dutoduto cane twera turinganijwe hakoreshejwe umukasi twanditsweko ibiharuro bitandukanye mu mabara adasa bitanu ubusa mw'ibara ryirabura bitandatu bitatu mwibara ritukura.

Imodoka ntoya yera itwara abantu batanu inzu isigishijwe irangi ritukura hasi hejuru naho irangi ry'umuhondo rivanzwemwo iryera imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Igiti kinini cane gifise amashami menshi cane maremare n'utubabi duto duto. Uruzitiro rwubakishijwe amatafari aturiye kandi rufise inzugi z'ivyuma ariko zuguruye.

Ishure ry'intango intebe z'abanyeshure ndende hejuru zikoreshejwe imbaho ariko hasi zifise amaguru y'ivyuma zipangapanzwe ku mirongo ine bitandukanye.

Ishure ry'intango ; abantu babiri bicaye ku ntebe z'inyegamo imbere yabo hariho imeza Ibitabo bipangapanzwe kimwe hejuru y'ikindi navyo biteretse ku meza.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye. Rifise amadirisha atandukanye y'ibiyo bibonerana. Abanyeshuri bambaye impuzu za kaki bose baricaye imbere yabo hari imapuro bariko barandikako.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye. Rumanitsweko impapuro zine zitandukanye , zanditsweko imperekeranya z'ikirundi. Zimwe muri izo mperekeranya zitangurwa na n ariko izindi zitangurwa na m.

Uruzitiro runini cane rwubakishijwe amabuye, rufise urugi rw'icuma gwugaye inzu isakajwe amabati atukura igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo rumanitsweko impapuro zibiri zinini zinini ziriko ibicapo bitandukanye vyerekana amasaha y'urushinge nayo yerekana ibihe bitandukanye

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari arimwo isima n'umusenyi ikigega cagenewe kubika amazi y'imvura uruzitiro rwubakishijwe ivyuma hamwe n'isenyenge.

Ikibuga kinini cane c'umupira w'amaboko amashure yubakishijwe amatafari aturiye, kandi afise ibaraza risakajwe amabati y'ubururu utwatsi dutoduto cane dutotahaye.

Uruhome runini cane, rusigishijwe irangi ry'umuhondo, impapuro zibiri zitandukanye zimanitswe kuri urwo uruhome ,zicapwe ko ibicapo bitandukanye vy'amasaha yerekana ibihe bitandukanye.

Ishure ry'intango rifise impome zisigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemo n'iryera amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana intebe z'abanyeshure hejuru zikoreshejwe imbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Ikidara cubakishijwe inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu kandi gisakajwe amabati ashaje afise imigongo minini. Inzu yubakishijwe amatafari aturiye isakajwe amabati.

Igicu kirimwo ibararyera n'iryo ubururu ridakabije cane imbuga irimwo umusenyi nutubuye dutoduto uruzitiro rwubakishijwe isenyenge hamwe n'inkingi z'ivyuma inkingi zibiri zubakishijwe amatafari aturie ye ziriko inzuka zivyuma, ariko rumwe rwuguruye.

Ikibaho kinini cane cirabura ihometswe ku ruhome canditsweko aya majambo ngo kora iyi myimenyerezo icenda guteranya umunani bingana icenda guteranya kimwe guteranya indwi bingana icumi guteranywa nya indwi bingana cumi n'indwi umunani gukuramwo bitatu bingana.

Amashure y'intango kuva umwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatanu yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha akarima karimu utwatsi dutotahaye ikirundo c'amabuye manini manini n'ayandi bamaze gutangura guhondagura.

Akazu kasugumwe gafise inkingi nini nini cane zisizwe irangi ,ivyumba bitandukanye vyugajwe inzugi nini z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatanu yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura ibendera ry'igihugu c'uburundi iramanitswe

Icumba c'ishure ry'intangu ryubakishijwe amatafari aturiye rifise idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana, kandi rifise agakingira amadirisha kubakishijwe ivyuma.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye rumanitswe ko ikibaho kinini cane cyirabura cyanditswe ko amajambo atandukanye igerekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Igicu giteye igomwe kirimwo ibara ryera, iry'ubururu n'irimeze nk'iryirabura. Ikibuga c'ishure kigizwe n'umusenyi nutubuye duto duto. Ni ku musase izuba ririmwo riraka rikaze cane.

uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko ikibaho kinini cyane cirabura canditsweko amajambo mu rurimi rw'ikinyamazuru amwe muri yo avuga ngo ikibazo co gucapa capa iyi nzu

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye, gasakajwe amabati, gafise ivyumba bitatu bitandukanye, vyose biriko inzugi z'ibiti zuguruye.

Ikigo c'amashuri atandukanye harimo ayo kwimenyerezamo nayi ntango urugi runini cytane rw'icuma rufise utuntu tumeze nk'uducumu hejuru uruhande rumwe rw'ugo rugi ruruguruye.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye. Ikibaho gitoya cirabura kimanitswe k'uruhome rw'ishure. Intebe ndende z'abanyeshure zipanzwe mu mirongo ibiri itandukanye.

Ishure ry'intango umwaka wa mbere, abanyeshure batandatu umwe wese yicaye mu ntebe yiwe y'inyegamo kandi imbere yabo hari akameza gatoya ko kwandikirako umwigisha w'umugore yambaye ikoti itukura y'amaboko maremare.

Udupapuro twinshi cane duto duto twaringanijwe hakoreshejwe umukasi, twanditsweko ibiharuro bitandukanye mu mabara atandukanye, bitanu, ubusa, icenda mw'ibara ryirabura, bitandatu, bitatu, kimwe mw'ibara ritukura.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa gatatu, akazu kasugwumwe gafise imiryango ibiri y'ivyuma kandi yose yuguruye, umugabo ahetse agasaho gatoyi ku rutugu.

Umuntu w'umugabo afise agacamurongo k'umuhondo mu ntoke, ikibaho kinini cane cirabura canditsweko ijambo ubukene, nirindi jambo risa n'iryo nyene ryanditswe musi yaryo ariko ricagaguye.

Akarima keza karimwo utwatsi duteye igomwe two gukiniramwo ahantu hateguriwe kwinonorera imitsi aho bicara aho basutama n'ahandi bahagarara.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amwe amabati y'ubururu ayandi nayo amabati yera. Imbuga nziza igizwe n'umusenyi hamwe n'utubuye dutoduto.

Ikibaho kinini cane cirabura canditsweko ijambo ubukene hakoresheje ingwa yera, umugabo afise agacamurongo mu kuboko kwiwe kw'ibubamfu ariko arasoma iryo jambo ricagaguye.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe kabiri, afise inzugi n'amadirisha vy'ibyuma vyose bisigishijwe irangi ritukura ,igicu kirimwo ibara ryera niry'ubururu.

Inzu uwuserukira amashure y'intango akoreramwo. Yubakishijwe amatafari aturiye. Urundi ruhome rusigishijwe irangi ry' umuhondo isakajwe amabati atukura, imbere hafi y'umuryango intebe y'inyegamo.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye, ku ruhome hamanitsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko amajambo menshi mu rurimi rw'ikinyamazuru, rimwe muri ayo majambo riravuga ngo ejo muzokora ikibazo.

Ishure cy'intango, umwaka wa kane. Imeza zitandukanye zikozwe mu biti. Abigisha babiri umwe w'umugore uwundi uwumugabo. Ibitabo bipangapanzwe bigerekeranye ku meza.

Uruzitiro rw'ishure ry'intango rwubakishijwe hasi amabuye hejuru rusigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera. Isanamu y'umuntu w'ikimuga yicaye mu gakinga.

ikigo cy'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye uruzitiro rufise inkingi zibiri nini nini zubatswe mu isima uruugi rw'ibyuma rusigishijwe irangi ritukura abanyeshuri benshi cyane bahagaze hafi yugo ruugi

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye; urupapuro rw'umuhondo rumanitswe kuri urwo ruhome; intebe ndende z'abanyeshure zikozwe mu biti.

Icumba c'ishure ry'intango, risigishijwe irangi ry'umuhondo, ku mpome. Ibitabo bibitswe neza cane, ahantu havyo habitegekanirijwe. Akameza keza gakikujwe n'intebe zitanu z'inyegamwo.

uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo urupapuro runini cyane rwera ruhometswe kuri urwo uruhome rwanditswe ko amajambo atandukanye mururimi rw'icyongereza

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe bimwe bibitswe bipangapanzwe hejuru y'ibindi ibindi navyo biranyanyagiye isaho nziza cane yirabura iteretswe ku bitabo.

Icumba c'ishure ry'intango, risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome ,rifise imitambikwa minini cane y'ibiti, kandi risakajwe amabati, amasanamu atandukanye harimwo ayinanasi.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye rumanitsweko impapuro zine zera, zanditsweko imperekeranya zitandukanye, mu rurimi rw'ikirundi. Zimwe zitangurwa na ne, izindi nazo na me.

Amashure y'intango umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri, yubakishijwe amatafari aturiye, afise inzugi z'ivyuma, zisigishijwe irangi ry'icatsi kibisi, n'amadirisha y'ibiyo bibonerana.

Uruhome gw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo impapuro zibiri zera zanditsweko ibintu bitandukanye ugwa kabiri ruranditsweko kandi rucapweko amasi atatu isi ndemwa isi y'umusenyi n'isi y'ibumba.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye, urubaraza runini cane rufise inkingi z'ivyuma kandi rusakajwe amabati, inzugi z'ivyuma zugaye.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha, yugajwe n'inzugi nziza z'ivyuma zose zisigishijwe irangi ry'icatsi kibisi.

Akarima karimwo utwatsi twiza cane two gukiniramwo kandi twegeranye. Uruzitiro runini gubakishijwe hasi amabuye hejuru rusigishijwe irangi ry'umuhondo rwanditswe ko indome zitandukanye z'ikirundi mu buryo bw'imashini.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka uwa gatatu intebe ndende z'abanyeshure zipangapanzwe ku mirongo ine itandukanye hejuru zikoreshejwe imbaho, ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa gatatu; ryubakishijwe amatafari aturiye. Rifise kandi amadirisha atatu y'ibiyo bibonerana. Abanyeshure baricaye ku ntebe zabo.

Ikigo c'amashure y'intango afise inzugi z'ivyuma; amadirisha y'ibiyo amwe muri yo yuguruye ariko ayandi nayo yugaye, ibiti biri imbere n'inyuma, birebire cane bifise amashami yegeranye.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye umunyeshure wo mu mwaka wa gatatu yicaye mu ntebe yiwe y'inyegamo ariko arakora imyimenyerezo imbere yiwe ikaye isanzuruye hamwe n'igitabu c'umunyeshure.

Ikigo ,c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye ,amwe asakajwe amabati atukura, ayandi nayo ayera, igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu, iryera ,n'irimeze nk'iryirabura, utwatsi dutotahaye mu mbuga y'ishuri.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko amajambo atandukanye m'ururimi rw'ikinyamazuru. Rimwe muri ayo riravuga ngo k'umunsi wa kane igenekerezo rya cumi nagatanu nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirong'ibiri na gatandatu.

Icumba c'ishure ry'intango; umugabo yicaye muri ico cumba yambaye ishati y'ubukarokaro. Imbere yiwe hari imashini y'inyabwonko yaka. Ukuboko kwiwe kw'iburyo gufashe imbeba kurimwo kurarondeza.

abanyeshure batatu bo mu mashure y'intango bavuye kwiga .Babiri n'abahungu bambaye imyambaro yabo ibaranga bahetse mu migongo umwe umwe agasaho atwaramwo ibikoresho vy'ishure.

Amashure y'intango afise inkingi z'ivyuma ku mabaraza asakajwe n'amabati afise imigongo minini minini, igiti ciza gitewe imbere y'ayo mashugwe gifise amashami maremare n'amababi abereye ijisho.

Akarima karimwo utwatsi twiza cane dutotahaye. Uruzitiro rw'ikigo c'ishure rwubakishijwe amatafari aturiye; ariko hasi barutanguje amabuye. Rwanditsweko indome zitandukanye z'imashini hamwe n'ibiharuro kuva ku busa kugeza kw'icenda.

Abanyeshure bo mu mashure y'intango bagizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro ya kaki batonze bazungurutse ibendera ry'igihugu c'uburundi igiti kinini cane gifise amashami maremare n'utubabi ruo duto.

Amashure y'intango umwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu yubakishijwe amatafari aturiye, afise inzugi zirabura z'ivyuma, amadirisha na y'ibiyo uruhande rumwe gwuguruye, abana batatu b'abanyeshure bari imbere y'ayo mashure.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati rifise amadirisha manini manini y'ibiyo bibonerana intebe ndende z'abanyeshure zipanzwe ku mirongo itandukanye.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere gushikan mu mwaka wa gatatu. Yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Afise inzugi z'ivyuma zera . Amadirisha nay' ibiyo bibonerana.

Ikibaho kinini cane cirabura canditsweko ibiharuro bitandukanye n'ingwa yera: "indwi kugwiza indwi, guteranya kimwe bingana ......"; umwana mutoya cane ariko arandika kuri ico kibaho.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isakajwi amabati, ariko hejuru yatanguye gusenyuka igiti c'igipapari camye uruzitiro urutoya rw'uduti tw'amashurwe.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati ashaje amadirisha aruguruye utwatsi twiza tumeze nk'amashugwe two gushariza.

Amashure yisumbuye umwaka w'indwi yubakishijwe amatafari aturiye. Ku madirisha hariko udukingira amadirisha tw'icuma. Uruzitiro runini cane, rufise urugi rw'icuma, rwirabura.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise udukingira amadirisha dukozwe mu vyuma akabati kaneni cane gakozwe mu mbaho gafise utwumba dutandukanye tubikwamwo ibintu.

Imodoka ntoya yirabura yagenewe gutwara abantu batanu bonyene inyuma yayo ifise imparati yanditsweko ngo a mirongo itandatu n'indwi ubusa rimwe a.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye ageretswe kabiri afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma imbuga irimwo umusenyi nutubuye twinshi duto duto.

Imodoka ntoya cane itwara abantu batanu yera, inzu igeretswe kabiri yubakishijwe amatafari aturiye, izuba rirarasa ni mugitondo cakare.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise inkingi zitatu. Iyindi nzu ku ruhande isigishijwe irangi ryera, ifise inkingi z'ivyuma zisigishiijwe irangi ry'ubururu.

igicu kirimwo irangi ry'ubururu iryera nirimeze nk'iryirabura amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amategura imbuga irimwo umusenyi nutubuye duto duto

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati afise inzugi n'amadirisha vyose bikozwe muvyuma bisigishijwe irangi ritukura. Umwigisha w'umugabo ahetse agasaho kirabura m'umugongo.

Ishure ryisumbuye umwaka w'indwi E ryubakishijwe amabuye hamwe n'amatafari aturiye. Rifise udukingira amadirisha tw'ivyuma urugi rw'ivyuma rusigishijwe irangi ry'ubururu kandi rwugaye.

Ishure ry'indaro yitiriwe Mutima Mweranda ryubakishijwe amatafari aturiye. Rifise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana; kandi nayo akingiwe n'utukingira amadirisha twubakishijwe ivyuma.

amazu meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe asakajwe amabati mashasha umugabo aragendagenda imbere y'ayo mazu imbuga irimwo amabuye mato mato n'umusenyi

Igicu kirimwo ibara ryera, iry'ubururu n'irimeze ink'iryirabura amazu meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Imbuga irimwo utwatsi dukeya, umusenyi hamwe n'utubuye duto duto.

Uruzitiro rufise inkingi zubakishijwe amatafari aturiye. Urugi rw'ivyuma rwuguruye. Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto cane.

Ububiko bw'ibitabo, bufise amadirisha abiri, ariko ibiyo bibonerana. Ibitabo bibitswe neza cane, ahantu habo habitegekanirijwe. Ikibaho kinini cane cirabura, gihanaguwe neza.

Icumba c'ishure risumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye imeza nini cane y'ibiti, intebe y'inyegamo imbere yayo ikaramu n'igikombe cubururu vyose biri kuriyo meza.

Amazu atandukanye yubakishijwe amatafari aturiye, iyindi nzu nayo nyene ikirimwo irubakwa igeretswe kabiri, imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye tw'urucekeri.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera. Igiti kinini cane cakuze gisumba ayo mazu; gifise amababi maremare.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati ashaje. Ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana, igicu kirimwo ibara ry'ubururu, irimeze nk'iryirabura n'irindi ryera.

Icumba c'ishure cubakiwe kwinonoreramwo imitsi gisigishijwe amarangi atatu hasi iryirabura hagakurikira iry'umuhondo hanyuma hejuru iryera, umugabo w'umunonotsi yambaye impuzu z'ubururu arasimbira hejuru cane yatunye amaguru afise akantu mu ntoke.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, igicu kirimwo ibara ryera, iry'ubururu n'irimeze nk'iryirabura, imbuga nziza cane irimwo umusenyi n' utubuye duto duto.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'umunani cubakishijwe amatafari aturiye ikibaho kinini cane kimanitswe ku ruhome rw'iryo shure intebe ndende z'abanyeshure zipanzwe ku mirongo itatu.

Icumba c'ishure ryisumbuye m'umwaka w'indwi cubakishijwe amatafari aturiye gifise urubaho runini cane rwirabura, intebe ndende z'abanyeshure zipanzwe kumirongo itatu itandukanye.

Ububiko bw'ibitabo bufise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana, ibitabo vyinshi bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe, intebe ndende hejuru zifise imbaho ariko hasi zifise amaguru y'ivyuma.

Amashure yisumbuye umwaka w'indwi afise inkingi nininini zubakishijwe amatafari aturiye. Imbere yayo uduti twiza tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

Ishure ryisumbuye umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani. Ryubakishijwe amatafari aturiye rifise inzugi n'amadirisha vyose vy'ivyuma rifise inkingi nziza z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Imodoka ntonto imwimwe yose yateguriwe gutwara abantu batanu bonyene zihagaze mu mbuga igicu kirimwo ibara ryirabura, iryera hamwe n'iryubururu.

Ibendera ry'igihugu c'uburundi riramanitswe. Imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye twinshi cane tw'urucekeri. iigicu kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryera.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe ariko ibindi vyo munsi bipanzwe mu kajagari, indobo zibiri ntonto zitukura, ikarato irimwo amacupa y'inzoga.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati ,ifise umuryango mutoya wuguruye, igicu kirimo ibara ry'ubururu iryera n'irimeze nk'iryirabura.

Inzu nziza cane, yubakishijwe amabuye n'isima hasi ariko hejuru n'akazitiro kubakishijwe ivyuma, bisigishijwe irangi ritukura.

Amazu meza yubatswe iruhande y'ibarabara ry'ikaburembo asakajwe amabati mashasha afise uruzitiro ruriko inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Inzu nshasha ikirimwo irubakwa imaze kugerekwa kabiri ibendera ry'igihugu c'Uburundi riramanitswe imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto igicu kirimwo ibara ry'ubururu ryera n'irimeze nk'iryirabura.

Imbuga nziz' irimw' umusenyi n' utubuye duto-duto, izuba ririko riraka, ikigo c' ishure cubakishijwe n' amatafar' aturiye, gifis' inkingi zisiz' amarang' abir' inyuma yayo har' ibiti bisumb' amashure, hejuru mu kirere har' ibicu vyera, kure gat' ubon' imisozi miremire.

Ibendera rimanitswe igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera utwatsi tumeze nk'amashugwe imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto amazu yubakishijwe amatafari aturiye.

Inzu nziza ndende cane ikirimwo irubakwa. igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryera. Imbuga nziza irimwo umusenyi mwinshi nutubuye duto duto. Ibendera ry'igihugu c' Uburundi riramanitswe.

Amashure y'intango afise intingi zubakishijwe amatafari aturiye igiti gitewe imbere yayo kire kire gifise amashami mato mato n'amababi mare mare.

Icumba c'ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Ikibaho kinini cane cirabura, gifise utubaho duto duto, impera n'impera canditsweko ijambo rivuga ngo amategeko y'ibarabara.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu ryera n'irimeze nk'iryirabura. Inzu nziza zubakishijwe amatafari aturiye, kandi zisakajwe amabati. Imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto. Igiti cakuze kirasagarara, gifise amababi mato mato yegeranye.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryirabura. Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi igeretse kabiri. Iyindi nzu isakajwe amabati ashaje. Imbuga irimwo utwatsi dukeya dutotahaye.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu, iryera n'irimeze nk'iryirabura; amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye; uduti duto duto dufise amababi manini tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bose bari imbere y'ayo mashure ubundi umunyeshuri umwe yambaye ishati yera n'ijipo yirabura ahetse isaho mu mugongo ariko arakaraba muntoke.

Ishure ryisumbuye, umwaka w'indwi ryubakishijwe amatafari aturiye. Rifise urugi runini rw'icuma rusigishijwe irangi ritukur. Imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto, igicu kirimo ibara ry'ubururu n'iryera.

ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye. uruzitiro runini cane rusigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo nigera. inzugi z'ivyuma zuguruye, zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Imbuga nini cane irimwo umusenyi n'utuhuye duto duto. Ahantu bavangavangiye umusenyi n'isima hanyuma ntibabimaraho neza, bimwe birahasigara birahunira. Ni ku musase izuba ririmwo riraraka.

Amashure meza cane yubatswe iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbo, amwe asakajwe amabati ashaje ayandi nayo mashasha, umunyeshure w'umuhungu ahetse agasaho mu mugongo kirabura, imbuga nziza iri mu musenyi n'utubuye duto duto.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ifashwe n'inkingi zitatu nini nini. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu, iryera n'irimeze nk'iryirabura. Imbuga irimwo umusenyi n' utubuye duto duto.

Ishure ry'intango ryubakeshijwe amatafari aturiye rifise ibaraza rinini cane rifise akazitiro gatoya kubakishijwe na konyene amatafari aturiye inzugi n'amadirisha vy'ivyuma.

Ishure risigishijwe irangi ryera rivanzwemo n'iry'umuhondo ku mpome. Rifise inzugi zitatu z'ivyuma, rumwe rurugaye ariko inzindi ziruguruye.

Amashure meza cyane yubatswe iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbi ,umunyeshure w'umuhungu, yambaye ishati yera ,ahetse agasaho gatoya kirabura mu mugongo.

Amashure meza cane ageretswe kabiri abanyeshuri bahagaze imbere y'amashure bigamwo amadirisha meza y'ibiyo bibonerana imodoka ihagaze imbere y'ayo mashure.

Amazu yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amategura. Ibiti vyiza vyakuze birasagarara, bifise amashami mato mato, n'amababi meza cane. Imbuga irimwo umusenyi, n'utubuye dukeya.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu irimeze nk'iryirabura hamwe n'iryera inzu zubakishijwe amatafari aturiye imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto tw'urucekeri.

Imodoka zibiri ntonto, zo mubwoko bw'itagisi, imbuga irimwo utwatsi, utubuye dutoduto n'umusenyi, ishure rifise amadirisha akozwe mu vyuma.

Igicu kirimwo ibara ryera n'iryirabura, ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati, abanyeshure b'abahungu n'abakobwa hejuru bambaye impuzu zera ariko hasi izisa na kaki.

Amashure y'indaro yitiriwe Mutima Mweranda y'i Bujumbura, yubakishijwe amatafari aturiye, afise amadirisha y'ibiyo kandi bibonerana, igiti kinini cane kiri imbere gifise amashami maremare n'amababi mato mato yegeranye.

Ibendera ry'ihugu c'u Burundi rirahungabana, ibiti birebire bifise amashami maremare n'amababi atotahaye, igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera, izuba ririmwo riraka.

Umuntu w'umugabo yambaye ipantaro y'ikoboyi, ibirato vyirabura, ishati yera y'amaboko magufi, ahetse isaho mu mugongo. Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye twinshi duto duto.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha. Afise amadirisha ariko ibiyo bibonerana. Imbuga irimwo utubuye twinshi n'umusenyi.

Akagunira karimwo amakara y'ibiti. Isafuriya iteretswe ku ziko. Ishure risakajwe amabati mashasha. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera.

Imbuga nini cane irimwo umusenyi nutubuye dutoduto igicu kirimwo ibara ryera iryoubururu n'iryirabura igiti kirekire gifise amashami magufi nutubabi duto duto.

Igicu kirimwo ibara ryera iryirabura n'iryubururu, amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana utwatsi twiza cane tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

Uruhome kw'inzu, ruhometsweko ikibaho kinini cane, canditsweko indome zitandukanye, mu rurimi rw'ikinyamazuru. Imbere ya zo handitswe ijambo dushobora gusangamwo izo ndome.

Amashure yisumbuye ,asakajwe amabati mashasha, afise inkingi nini nini, zubakishijwe isima ,ayandi mashure yubakishijwe amatafari aturiye ,ariko asakajwe n'amabati ashaje.

Amashure yisumbuye, umwaka w'indwi nuw'umunani. Ageretswe kabiri, afise inzugi n'amadirisha z'ivyuma, vyose bisigishijwe irangi ry'icatsi kibisi.

Inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo ikibaho kinini cane gihometswe ku ruhome canditsweko ibibazo bitandukanye ishura egO canke oya inzu zihitanywe n'imvura aba ari Impanuka zitewe n'umuriro.

Akarima karimwo utwatsi twinshi cane tumwe dutotahaye, ariko arimwo n'utundi twumye ibiti birebire bifise amashami mato mato n'amababi meza atotahaye.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu, iryera n'irimeze n'iryirabura. Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Imbuga irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto.

Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye twurucekeli. Ibendera ry'igihugu c'uburundi riramanitswe, igicu kirimwo ibara ryera n'irindi ry'ubururu, amazu yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati.

Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto abanyeshure b'abahungu bahetse amasaho yirabura mu mugongo, igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera n'irimeze nk'iryirabura.

Icumba c'ishure ry'imyuga; abanyeshure batatu b'abakobwa basanzwe bakurikirana ibijanye no kubarira, bose baricaye; imbere yabo hari amamashini abarira.

Igicu kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu ,ibendera ry'igihugu cy'uburundi rirahungabana ,amazu yubakishijwe amatafari aturiye ,amwe asakajwe amabati yera ,ayandi nayo ashaje.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu, iryera n'irimeze nk'iryirabura. Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati mashasha.

Icumba c'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rifise udukingira amadirisha tw'ivyuma itara ririmwo riraka n'imwijoro intebe z'abanyeshure zipanzwe ku mirongo.

Ikibaho cirabura canditswe ko amajambo ngo kora iyi myimenyerezo indwi bingana umunani guteranya bibiri guteranya bitanu bingana icumi guteranya bitanu bingana cumi na bitanu.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye. Afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma bisigishijwe irangi ry'ubururu. Akarima keza karimwo utwatsi dutotahaye.

Icumba c'ishure gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome, idirisha ryiza ry'ibiyo bibonerana, urubaho runini cane rudahanaguwe neza, imeza imbere y'urwo rubaho.

Ishure risigishijwe irangi ryera, rivanzwemwo niry'umuhondo kuruhome, imiryango itatu ibiri iruguruye ariko uwa gatatu ufise urugi rw'icuma rwugaye, inkingi z'ivyuma risigishijwe irangi ry'ubururu.

Utwatsi dutoya dutotahaye, hirya inzu yubakishijwe amabuye n'isima hasi, hejuru naho uruzitiro rufise ivyuma, isigishijwe irangi ritukura

Utwatsi twiza cane tumeze nk'amashurwe yo gushariza, igicu kirimwo ibara ry'ubururu, iryera n'irindi rimeze nk'iryirabura, inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu, iryera rimeze nk'iryirabura. Imodoka ndende yagenewe gutwara abantu benshi. Abanyeshuri babiri bagendagenda mu kibuga c'ishure.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye ,afise hejuru utudirisha duto duto cane ,twemerera umuyaga mukeya kwinjira, abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bahagaze begamiye ayo mashure.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rumanitsweko ikibaho cirabura canditsweko aya majambo igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ntwarane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, ageretswe kabiri, uruzitiro rutoya cane rwubakishijwe ivyuma, bisigishijwe amarangi atandukanye iry'ubururu hamwe n'iritukura.

Imodoka ntoya cane itwara abantu batanu igicu kirimwo ibara ry'ubururu niryera imbuga irimwo umusenyi ntutubuye duto duto ni ku musase izuba ririkwa riraka amaze umeza asigishijwe irangi iritukura nirindi ry'umuhondo udakabije.

Imeza nini cane ikozwe mubiti, amasahani ari mumabara atandukanye yubitswe kur'iyomeza, isahani zibiri zitukura isahani, isahani zitatu zera, isahani zibiri z'ubururu n'izindi zibiri z'urwatsi rubisi.

icumba c'ishure rya kaminuza risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome risakajwe amabati afise imikongo minini kandi akiri mashasha idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana.

Amashure yisumbuye ageretswe kabiri afise inzugi n'amadirisha zisigishijwe irangi y'icatsi kibisi kandi zose zikotswe muvyuma. Uruzitiro rw'ivyuma rusigishijwe irangi ritukura hamwe n'iryubururu.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye n'iyindi ikiriko irubakwa imodokali ntoya itwara abantu batanu imbuga nziza irimwo umusenyi n'amabuye mato mato.

Igiti ciza kirekire gisagaraye gifise amashami maremare cane n'amababi mato mato ariko asongoye utwatsi duto duto dutotahaye inzu yubakishijwe amatafari aturiye.

icumba c'ishure ryisumbuye idirisha rinini ry'ibiyo bibonerana umwigisha w'umugore yambaye ikanzu ndende y'amaboko magufi arandika ku kibaho cirabura akoresheje ingwa

Igicu giteyigo mwe kirimwo ibara ryera hamwe n'iryoubururu ibendera ry'igihugu c'uburundi riramanitswe amazu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati ashaje.

Ishure rinini cane, rifise idirisha ry'ibiyo bibonerana ,urubaho runini cane ruhometswe ku ruhome, umwigisha w'umugore yambaye ikanzu ndende y'amaboko magufi.

Ikigo c'amashure yisumbuye, igicu kirimwo ibara ryera n'irindi ryirabura. Imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye duto duto aritwo twita urucekeri.

Amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani. Yubakishijwe amatafari aturiye , kandi afise amadirisha y'ibiyo bibonerana akingiwe n'ivyuma vyabitegekanirijwe. Ikigega kinini cane kijamwo amazi y'imvura cubakishijwe isima.

Igicu giteye igomwe kirimwo amabara y'ubururu ayera n'ayashaka kwirabura inzu nziza zisigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome imbuga irimwo umusenyi utubuye duto duto n'udupapuro batabaguye.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe muri vyo harimwo ivy 'ururimi gw'ikirundi ururimi hw'ikinyamazuru hamwe n'icongereza.

Icumba c'ishure ryisumbuye risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, kandi risakajwe amabati mashasha ,akabati kabitswemwo ibitabo bimwe bipangapanzwe hejuru y'ibindi, intebe nziza z'inyegamo.

Amashure yubatswe iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbu ,yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amwe amabati ayandi nayo amategura igicu ciza kirimo ibara ryera niry'ubururu.

Igicu kibereye ijisho kirimwo ibara ryera n'irindi rimeze ntiryirabura ikibuga c'ishure kirimwo umusenyi nutubuye twurucekeli abanyeshure batatu bambaye impuzu z'ishure bahetse mu mugongo amasaho yabo batwaramwo ibikoresho vy'ishure.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, utwatsi dutotahaye abanyeshure bahagazemwo, imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye. Igiti kirekire cakuze kirasagarara, gifise amashami mato mato n'amababi yegeranye. Abanyeshure baragendagenda mu mbuga y'ishure irimo umusenyi n'utubuye duto duto.

Uruhome rw'inzu isigishijwe irangi ry' umuhondo. Rumanitsweko ikibaho kinini cane cirabura, gifise uduti impera n'impera , canditsweko amajambo atandukanye n'ingwa yera.

Akarima keza cane karimwo utwatsi dutotahaye, twatanguye kuzana amashurwe. Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati. Uruzitiro narwo nyene rwubakishijwe ivyuma.

Amashure yisumbuye umwaka w'umunani, yubakishijwe amatafari aturiye. Afise utudirisha twinshi cane, duto duto tureka umuyaga ukinjira. umwigisha yambaye itaburiya y'ubururu, ahetse isaho yirabura mu mugongo.

Amashure yisumbuye umwaka w'indwi yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu iryera n'irimeze nk'iryirabura.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati; afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma vyose bisigishijwe irangi ry'icatsi kibisi.

Icumba cy'ishure ryisumbuye, umwaka w'umunami. Abanyeshure bambaye imyambaro y'abo ibaranga, bose bicaye mu ntebe z'abo, bamwe muri bo bariko barandika.

Icumba c'ishure ryisumbuye, yubakishijwe amatafari aturiye, urugi runini rw'icuma rwuguruye, idirishya ry'ibiyo bibonerana, intebe y'umunyeshure iri imbere y'iryo shure.

Impene irarisha mu karima karimwo utwatsi dutotaye. Igiti ciza c'amashurwe caterewe gushariza inzu nziza, yubakishijwe amatafari aturiye. Kandi isakajwe amabati atukura.

Uruzitiro runini cane rwubakishijwe igice kimwe amatafari aturiye, ikindi gice na co amabuye. Rufise urugi runini cane rw'icuma kandi rwugaye.

Igicu ciza kirimwo ibara ryera, iry'ubururu n'irimeze nk'iryirabura amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe uruzitiro runini cane narwo nyene rwubakishijwe amatafari aturiye.

ishure ryisumbuye umwaka w'indwi yubakishijwe amatafari aturiye risakajwe amabati ashaje kandi rifise hejuru imitambika y'ivyuma amadirisha n'inzugi byose bikozwe mu vyuma

Icumba c'ishure ryisumbuye risigishijwe irangi ry'umuhondo, ikibaho kinini cane cirabura, imeza ndende iruhande y'icokibaho, intebe y'umunyeshuri.

Icumba c'ishure ryisumbuye ikibaho k'inini cane cirabura, kandi gihanaguwe neza abanyeshure bambaye impuzu zabo zibaranga, kandi bose bicaye mu ntebe zabo zinyegamo.

Inzu zibiri nziza zubakishijwe amatafari ariko zisakajwe ivyatsi ibiti bibiri biri imbere y'inzu yubakishijwe amatafari vyarakuze biba bire bire cane ariko bifise utubabi duto duto.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe ibikaroto bipangapanzwe hejuru kutubati imatara yo kuryamako.

Uduti tw'amashurwe tubereye ijisho. Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto. Igicu kirimwo amabara atandukanye, iryera, iry'ubururu, n'irimeze nk'iryirabura.

Icumba c'ishure ryisumbuye. Abantu batatu harimwo umugore umwe, bose baricaye. Imbere y'umwe umwe, har'imashini ibarira impuzu.

Abagabo babiri batandukanye. Umwe n'umwirabure, yambaye umupira w'amaboko magufi , wanditse ko puma munda, n'ipataro y'ikoboyi. Uwundi na we n'umuzungu yambaye ishati y'amaboko maremare.

Icumba cishure rya kaminuza. Abanyeshure bakurikirana ibijanye n'amagara yabantu kuri kaminuza bambaye bose udukingira umunwa amashati yera, uwundi nawe atanguye gusasa uburiri.

icumba c'ishure rya kaminuza risigishijwe irangi ry'umuhondo rifise idirishya rinini cane ry'ibiyo bibonerana igitambara kiripfuka kirakumye abanyeshuri batandukanye bicaye mu vyicaro vyabo.

icumba c'ishure rya kaminuza abagabo bane bambaye amasarubeti ameze nkayirabura n'uwundi mukobwa yambaye isarubeti y'ubururu imbere harimwo agapira kera umwe muri abo bagabo afise urukero mu ntoke arimwo arakata umugano

Icumba c'ishure rya kaminuza ,abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo ,umwe mu banyeshuri b'abakobwa afise imishatsi miremire yirabura ,kandi itsivye iboheye inyuma.

Icumba c'ishure rya kaminuza ,umuhungu w'inzobe yambaye ishati yirabura irimwo utudomagu, akurikirana ibijanye no gusanura ibikoresho bikoreshwa n'umuriro w'amatara imashini y'inyabwonko iruhande y'iwe.

Umukobwa mwiza cane w'inzobe afise amaso manini kandi ariko aramwenyura yambaye inkofero yera mu mutwe mu kuboko kwiwe kwibubafu afise isahani mu ntoke ipfundikije akamwanye.

Abagabo bambaye amaserubeti y'ubururu n'uwundi yambaye impuzu z'umuhondo, barimwo barubaka uruzitiro rurerure cane bakoresheje amatafari aturiye. Hagati y'itafari n'irindi bashiramwo ivyondo.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abagabo batatu bambaye amasarubeti y'ubururu ariko imbere batangujemo amashati yera, umwe muri bo we yambaye n'agakingira intoke ku kuboko kw'ukubamfu.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure bafise ubumenyi mu bijanye no gusanura ibikoresho bikoreshwa n'amatara umwe muribo yambaye amarori, bose bicaye ku ntebe zabo imbere yabo hariho imeza.

Ibikorwa rusangi vyo kwubaka ishure rya kaminuza, igisata c'amategeko. Abanyagihugu batandukanye bose bavyitabiriye bariko baravangavanga umusenyi n'isima.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abanyeshure batandukanye bose bicaye mu ntebe z'inyegamo, umwe n'umukobwa afise imishatsi miremire irekuye, akameza iruhande y'uwo munyeshure w'umukobwa.

Ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa mu bwubatsi birambitswe ahantu. Inyundo yo gukomera imisumari, umutwero wo gutobora, iranda yo gusena, n'urukero rwo gukata imbaho.

abanyeshure batandukanye bamaze gufata ivyicaro mu ntebe zabo z'inyegamo imbere y'umumwe hari akameza ko kwandikira ko umwigisha ahagaze imbere yabo ariko arabasigurira.

Icumba c'ishure ry'intango ,abantu batandukanye bagizwe n'abagabo n'abagore ,baricaye mu ntebe zabo z'inyegamo, ariko abandi na bo harimwo abagore batatu, bafise imishatsi miremire, bobo bahagurutse.

Icumba c'ishure rya kaminuza categekanirijwe amanama abagabo n'abagore bicaye bose ku ntebe zabo z'inyegamo imbere yabo hari amameza maremare umwe muri bo yambaye amarore imbere yiwe na ho hari impamagara akure.

Icumba c'amashure ya kaminuza, amwe muri yo asakajwe amabati asanzwe, ayandi nayo asakajwe n'amabati y'imigongo minini minini. Akarima keza cane karimwo utwatsi dutotahaye n'intebe zo kwicara ko.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi. Abanyeshure batandukanye, harimwo abahungu, abakobwa bafise imishatsi miremire itsivye, bose bicaye ku ntebe zabo z'inyegamo. Umwigisha w'umugore ahagaze imbere yabo.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi; umugabo muremure w'inzobe yambaye agakingira umunwa ahagaze iruhande y'ibikoresho vyakorewe gufata amasanamu meza cane.

Icumba c'ishure rya Kaminuza risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Abagabo batatu bafise ubumenyi mu bijanye no gukata ivyuma bakongera bakabiteranya bakoresheje umuriro w'amatara.

Icumba c'ishure rya kaminuza risakajwe amabati ashaje, rifise inkingi zitandukanye z'ivyuma. Abanyeshure ba kaminuza bamwe muribo bambaye udupira twirabura, bafise mu ntoke ibitabo bakoresha iyo barimwo bariga.

Ikigo c'amashure ya Kaminuza yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati akomeye cane kandi afise imigongo minini minini akarima karimwo utwatsi twiza tubereye ijisho hamwe n'utundi duti tumeze nk'amashugwe.

Icumba c'ishure rya kaminuza risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, abagabo bafise ubumenyi mu bijanye no gukata ivyuma hamwe no kubiteranya bakoresheje umuriro w'amatara.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Akabati kanini cane k'ibiti. Abanyeshure batatu b'abakobwa bambaye amarori mu maso, umwe muri bo afise urukero arimwo arakata ikintu.

icyumba cy'ishure rya kaminuza ,abagabo batatu umwe muri bo yambaye amarori, n'agapira kera ,gafise ibicapo munda bitukura, imbere yabo igikoresho cakira izuba kikarihinguramwo umuriro ushobora gukoreshwa n'ibikoresho bitandukanye.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu abagabo babiri b'ababaji bambaye amasarubeti y'ubururu barimwo barakora intebe zo kwicara ko.

Inzu nshasha irimwo irubakwa hakoreshejwe isima n'ivyuma. Uruzitiro rw'ibiti n'amabati. Abantu benshi bafise ubumenyi mu bijanye no kwubaka amazu, bambaye inkofero zera ku mitwe.

Inzu ndende cane yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha menshi cane hasi no hejuru kandi yose n'ayibiyo bibonerana akabaraza keza cane ko gufatiramwo akayaga.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Hejuru rifise akadirisha karekare kariko akayakingira k'ivyuma. Utubati twiza twugaye. Abanyeshure bicaye, imbere yabo hari imashini z'inyabwonko.

Icumba c'ishure rya kaminuza ; gifise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana. Ibitambara bifuka amadirisha birambuye. Abanyeshure batandukanye bose bicaye mu ntebe zabo; bafise amakaye asanzuruye, barimwo barasoma.

Icumba c'ishure rya kaminuza, umugabo muremure cane w'inzobe yambaye agakingira umunwa, ahagaze iruhande y'ibikoresho vyifashishwa mu gufata amasanamu meza cane.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Abanyeshure batandukanye, bagizwe n'abakobwa n'abahungu, bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo. Umwigisha w'umugabo ahagaze imbere ya bo ariko arabasigurira.

Icumba cy'ishure rya kaminuza ,abanyeshure batandukanye bamaze gufata ivyicaro ku ntebe zabo zinyegamo, umwigisha wabo yambaye amarori mu maso kandi ahagaze imbere asanzurura igitabo c'umwigisha.

Umukobwa mwiza cane w'inzobe, ariko aramwenyura. Afise imishatsi miremire yirabura. Yambaye ishati yera y'amaboko magufi. Mu kuboko kw'iwe kw'ububamfu, afise isahani nini cane, iteretsweko ikirahuri, hamwe n'icupa ririmwo inzoga.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Ububati butandukanye bukozwe mu biti. Abanyeshuri bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bambaye bose udukingira umunwa, inkofero hamwe n'amashati yera.

Icumba c'ishure rya kaminuza, categuriwe inama. Imitambikwa minini cane y'ivyuma. Amadirisha meza y'ibiyo bibonerana. Abantu benshi cane, bicaye ku ntebe z'inyegamo.

Imodoka ntoya cane itwara abantu batanu isigishijwe irangi ritukura. Abantu bane bambaye amasarubeti y'ubururu, imbere babanjijemwo udupira tw'umuhondo.

Icumba c'ishure ry'intango igisata cy'ubushakashatsi abanyeshure bambaye imyambaro yabo y'ishure bicaye ku ntebe z'inyegamo imbere yabo hari ama meza meza umwigisha yambaye itaburiya yera n'amarori mu maso abatunze urutoke.

Utubuni tubiri tw'amazi turi hejuru kumeza isashweko igitambara cera abantu benshi bagizwe n'abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore bahagaze mu cumba c'ishure.

Icumba c'ishure rya kaminuza ,amadirisha meza y'ibiyo bibonerana ,ibitambara bifuka amadirisha ariko bikumye, abanyeshure bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo.

Icumba c'ishure rya kaminuza risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Abagabo babiri bafise ubumenyi mu bijanye no gukata ivyuma hamwe no kubiteranya bakoresheje umuriro w'amatara barahagaze.

Icumba c'ishure rya kaminuza risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana, abanyeshure bambaye hejuru imipira n'amashati yera bicaye mu ntebe zabo.

Inzu nziza ifise amadirisha n'inzugi vy'ivyoma umugabo muremure yambaye ipantaro y'ikoruyi afise isaho mu ntoke inkingi nziza zisima zifashe ibaraza ry'inzu.

Urubaho runini cane rwirabura rwanditswe ko amajambo atandukanye n'ingwa yera abagabo bambaye amasarubeti ya kaki n'uwundi umwe yambaye isarubeti y'ubururu.

Icumba c'ishure rya kaminuza, umugabo mwiza w'inzobe afise imishatsi myinshi yirabura yambaye isarubeti y'ubururu, arimwo aracomeka icuma gikoreshwa n'umuriro w'amatara.

Abanyeshure ba kaminuza bakurikirana ibijanye n'ubuhinga bwa none; babiri ni abakobwa bafise imishatsi miremire yirabura kandi itsivye. Uwundi nawe ni umuhungu. Bose bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshuri batandukanye bicaye mu ntebe zabo zinyegamo imeza ikozwe hejuru mu mbaho, ariko ifise amaguru y'ivyuma isaho yirabura irambitswe hejuru kumeza.

Icumba c'ishure rya kaminuza, umugabo yambaye inkofero y'umuhondo mu mutwe yunamye yandika ibintu bitandukanye mwikaye isanzuruye, uyundi mugabo yambaye inkofero yera, amatara abiri yaka.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abagabo bane bambaye impuzu zabo zibaranga; umwe muribo yambaye inkofero y'umuhondo m'umutwe afise ikaye isanzuruye imbere yiwe ariko arandikamwo, uwundi nawe yambaye inkofero yera. Amatara abiri arimwo araka.

Icumba c'ishure rya kaminuza, amadirisha manini manini afise ibiyo bibonerana, abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamo, imashini z'inyabwonko ziri imbere ya buri munyeshure, umwigisha wabo ahagaze imbere afise inkoni mu kuboko kw'iburyo.

Icumba c'ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye. Uurugi runini cane rw'icuma rwuguruye. Idirisha ry'ibiyo bibonerana . Abagabo bane bahagaze imbere umwe muri bo yambaye itaburiya yera.

icumba c'ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye. Abanyeshure benshi bakurikirana ibijanye no kubaza bambaye amasarubeti y'ubururu hamwe n'udukingira umunwa.

Icumba c'ishure rya kaminutsa abagabo bane bose bambaye impuzu zibaranga babiri muri bo umweyambaye inkofero yera uwundi na we y'umuhondo amatara abiri yaka.

Icumba c'ishure rya kaminuza, umukobwa mwiza w'inzobe afise imishatsi yirabura itsivye yambaye inkofero yera itaburiya ndende cane y'amaboko maremare.

Icumba c'ishure rya kaminuza ,abanyeshure batandukanye bakurikirana ibijanye no gusanura amatara ,bambaye bose amasarubeti y'umuhondo, inkofero zitukura, mu gihe kandi harimwo n'uwambaye inkofero y'umuhondo.

icyumba c'ishure rya kaminuza rifis'ibyuma hejuru risakajw' amabati igitambara gipfuk' amadirisha cera har' abantu batandukanye, bicay' umwe wese mu ntebe y'iwe y'inyegamo, kuruhome hasiz' irangi ry' umuhondo.

Ikigo c'ishure rya kaminuza rifise amadirisha ane y'ibiyo ubibonerana nayo nyene afise utuyakingira twubakishishwe ivyuma imashini y'inyabwonko iteretswe ku meza.

Icumba c'ishure rya kaminuza ,gisigishijwe irangi ry'umuhondo ,rivanzwemo n'iryera ku ruhome ,abantu benshi cane bagizwe n'abahungu n'abakobwa, ndetse n'abagore n'abagabo bahagaze muri ico cumba bose.

Icumba ca kaminuza cubakishijwe amatafari aturiye. Umugabo yambaye isarubeti y'ubururu n'agakingira intoke gatukura, afise igikoresho kimufasha gukata ibindi vyuma.

Imbuga zibiri zitandukanye, imwe ifise utwatsi dutotahaye, impera n'impera ariko hagati twaratanguye kuvunguka, iyindi nayo irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Abaganga batandukanye bakurikira ibijanye n'amagara y'ibitungwa ,bambaye amataburiya yabo yera .Hamwe n'udukingira umunwa ,n'udukingira intoke ,umuganga w'umugore yambaye igitambara gitukura mu mutwe ,aregera inka atangura kuyikorakora mu maboko yayo ngo araba ikibazo ifise,

Icumba c'ishure rya kaminuza igirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana akabati gakozwe mu mbaho abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu, kandi imbere yabo hari imashini zo kubarira.

Ikigo c'ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye risakajwe amabati y'imigongo minini yirabura ibaraza rinini cane rifashwe n'inkingi z'ivyuma.

Icumba c'ishure rya kaminuza ,rifise amadirisha abiri manini manini ,y'ibiyo bibonerana abanyeshure bicaye bambaye bose amashati yera ,umwigisha wabo yambaye itaburiya ndende, ahagaze abatunze ukuboko.

Icumba c'ishure rya kaminutsa. Umugabo w'inzobe yambaye isarubeti ndende ya kaki, ariko imbere yambariyemwo ishati yera y'amaboko magufi ,afise ikereyo arimwo aracapa umwana.

Icumba ry'ishure rya kaminuza ryubakishijwe hasi amabuye ariko hejuru n'amatafari aturiye, abanyeshure batatu bambaye amasarubeti bose bahagaze barimwo barasanura igikoresho gikoreshwa n'umuriro.

Idirisha rinini cane ry'ivyuma risigishijwe irangi ritukura, isandugu ikozwe mumbaho, imigano minini yirabura, abagabo babiri bambaye amasarubeti ameze nkayirabura.